Niraba ayi n ʒiya zaɣ kurili mini zaɣ bila ka teebuli ʒɛ bi tooni a yuli teebuli maa zuɣu bindira nyɛla din ʒɛya ka binyahari bɛ kolba ni n tamya bia maa nyɛla ŋun pii bindirigu n niŋ zaɣ kurili maa nolini zaɣ kurili maa nyɛla ŋun kpa ninkpara

Paɣa n ʒiya paɣa maa ʒila kuɣu zuɣu ka labtop tam o tooni paɣa maa nuu pala labtop maa zuɣi ka bin bɛ kolba ni tamya kolba maa mini labtop maa tamla teebuli zuŋu paɣa maa yɛla liiga sabinli ka ga wooch paɣa maa ni ʒi du shɛli ni maa di nyɛla diɣi a yi lihi diɣi maa ni a ni nyɛ loorinima loorinima maa shɛli nyɛla zaɣ dozim

Niraba n ʒiya niraba maa nyɛla bin ʒi kuɣu zuŋu ka tewbuli karili ʒɛ bi tooni niraba maa nyɛla bin zaŋ bi nuhi pa teebuli maa zuɣu a lihi teebuli maa zuɣu a ni nyɛ labtop nim ni tamya foon nima gba pami aaipad nim gna pami ka so ʒɛ bi tooni n zaŋ o nuu tiri dikpuni piɛlli polo niraba maa zaa nyɛla bin yuundi o polo

Loori karili n nyɛ sariti doya loori maa tooni nyɛla zaɣ piɛlli ka o nyaangi nyɛ zaɣ dozim loori maa nyɛla ŋun ʒi binyahari n ʒɛya a yi lihi loori maa tooni a ni nyɛ niraba ata ni ʒɛya bi puuni so nyɛla ŋun pili hɛlmɛnt

Niraba n ʒɛya zaɣ bihi mini zaɣ kura zaɣ bihi maa shab nyɛla bin ʒɛya ka zaɣ kuri so gba ʒɛya shab nyɛla bin ʒiya ka bia so ʒɛ bi tooni bia maa nyɛla ŋun nyaɣa diɛma bini o nugaŋ nyɛla din wuɣi zuɣusaa ka o nu gaŋ nyɛ din pa diɛma bini maa zuɣu